Hayssan tani aazi xeellashe dazina gikko asati shiiqidinne issife dizayssakko hayta asatikka asatanka darizayssi gashe naytakko.

hayssan tani aazi xeellashe dazina giikko attuma asatinne maca asati shiiqidinne issi bessan eqqidi zayasa qommo be kushen oykkidi bessi sheddizayssa qoncisees

Tani be7ashe dazey dizay aaze giikko yoo yo giza gaamo masqqala gizayssa lanqqen issi naa dayssi ayfe bolla manaxxire wothidi eqqidi dees.

hayssan gita addarashe giddon sinthera sinthera gashe asati shiiqidi uttin guyera hayssa addarasheza giddon diza oydezi mela baado dizayssa hayssi taas qoncisees

aazi beyazi naagizayssa gidikko issi gita kaamey ase daro caaniza kaamezi sinthendishin daro asati be iqata shiishidinne iza bolla kessana mala naagish yedettesko

gammo dere asati shiiqidinne para bolla kezidinne ha simmoynne izeti yishe dizayssa hayssa misilezi keehidi taas qoncisidi bessishe deesko

aazi be azina gizaysha gidikko issi addey gammo dunguza shurabe may7dinne be ayfe bolla karetha mana xire wothidi eqqidesko hayssan

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko arba mincen diza gita kehippe lo'iza keeththezakko hayssi arba mincen diza keeththezappe pude bagganka maata keeththeti deettes

Tani be ashe dizayssi aaze giikko issi katama giddon diza haaththefo afatekko haaththezikka pude bolla possu giidi goggishe dizayssa hayssan qoncisidi bessishe dees.

Hayssan tani xeellizayssi daro gaxxare asati shiiqidinne issi shaarati ekkiza bessan utti di dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi besseesko.

tani xeellashe dizayssi aaze giikko hayssan daro gammofe yiida asati utti didizayssanne gaamme dunguza sharbetara kootetara maydi dizayssakko

tani xeelliza mala gidikko issi bessan shiiqidinne gaammo dungguzatara be qoodhen yeggida asati shiiqidi izeti uttidi dizayssa beyashe days.

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati issi gibbe giddon shiiqidi dizayssanne izeti uttidi ha simmidi dizayssa hayssa misilezi taas qoncisees

Issi bessan shiiqidinne asati uttidinne zi7aza qommoy izata hasayetin kushe baqqishenne izeti ufayetishe dizayssa beyadis

oge bolla shiiqidinne asati uttidayssa hayssiyati asatikka mule azanidi izati uttidayssa be ashe days asatikka hay issadey hayqqin azanettes

aaze tani xeellizayssi giikko issi aawa dayssi duuna doydi bees kushezan maykeza oyqidi haasayi she izetti dizayssa bessees

aaze tani be ashshe dizayssi giikko hayssa daro asati shiiqidi asi hayqqidayssa pooto shaamara histidi guyera woththidi issi ma dadara uttidi azazani sheddizayssakko

aazi be ashe dazina giikko issi addarasha giddon daro asati shiiqidinne utti didizayssanne asati qasse hayssa addarashaza kumontayssako

Tani xeellizayssi aazi yeggizayssa gidikko caala asatara gidayti issife shiiqidinne issi bessan izati urtidi ha simmidi dizayssa tani beyashe daysko.

Aazi be azina giikko asati hayssan shiiqidinne izati uttidi dizayssanne uttida asati ha simmidi xeellishe dizayssa hayssi taas qoncisesko.

tani xeellizayssi hayssan gammo giddon diza macanayti issife shiiqidinne tani be ishin macanaytas dumma ooththettida guba7enne woykko dubbushay dizayssa masateskko

hayssan aazi be7ashe dazina gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi kifile giddon hayssa izeti durishe dizayssa tana qonccissidi bessees.

aawa cimaranne aayi cimara hizgidi issife uttidinne shumbura be kushen danki oykkidi aawozi miicishe iitara miicishe dishin aayyakka aawoza beyada miicashe dawus

tani xeellizayssi aaze giikko gashe nayti utti dinne maxaafa nababishe dizayssakko gashe naytikka ha7i gashetethara histidi maxaafa nababizayssi keehippe lo7esiko

tani xeellizayssi aaze giikko issi keeththa garsani issi macasiya daara gaaththan maburatey woykko korontey poo7oy bessishe izo dizayssa be7aysko.

Tani ay be azina giikko keehippe lo7iza quma qommota shiishshidinne izeti kathidi issi saane giddon aqarabidi wothidayssa be ashe days.

Hayssan tani xeella sheddizay asa meqethakko hayssa asa maqethazakka luusi atetha meqetha giidi kase nuni tamarida meqethayokko yiiday

tani xeellashe dizayssi hano gezze baggara asi izan go'ettiza woyshafe oosettiza miishatakko keesheta leemateta dumma dumma miishatakko koththetakko

Tani xeellizayssi aaze giikko issi aayya duge baggen eqqin aayey sinthe nayti ka7ishe miicishe idizayssa beyays.

Hayssan tani beyizayssi issi denba gade giddoni hayssa awappe attanas guutha zanxila mala izati wothidi wothidi dizayssi oyddi issife dizayssa beyays

issi aayo daara sinetanne dumma dumma miishata be lanqen shiishsha wothada tukke iza shaaya she dizayssa hayssa misilezan tani xeelladis

Hayssan qasseka gita tgita miishata ooththiza asati bollaran qasse hata woykko hati ekkiza koote maydayti galal7o koote mayda asati shiiqidizeti eqqidayssa be ashshe days.

Tani xeella shedizayssi abba giddon asati issi wogolo gaaththen gelidi uttidinne izeti ufayssas miicizayssanne issay issara kaa7izayssa beyashe days.

Dumma dumma kasal mandezhati hara hara eqati issife saaxarati hizgidi bayzettiza bessani issi na dayssi gede simmidi eqqidayssa xeellashe daysko.

hayssan lo7o abanochata qamma gido gizayssi xaafetididin ashangulute masatizayti eqqidi nam7ati dizayssa be ashe days

hayssan tani xeellishin mesenjere gizayssi meeseje milikitey iza bolla dizayssi xaafettidi dizayssa hayssa misileza bolla tani xeellashe daysikko

tani xeella sheddizayssi heedzdzu asatakko heedzdzu asatikka ayti kee7ippe lo7iza asatakko izatappe issi nozi solomoon ayele geetettizayssakko

hayssan tani beyashe dizayssi issi ashan guletekko ashangulitey lanqenka qiqqi gizayssi nam''u gize qi xaafettidi dees.

tani xeellizayssi aaze giikko dophiya tamirit eksipo naushamanne na7u sha anne tammanne ospu na gizayssi xaafettizi dees

ertera dereppe hayqqida nayti keehidi nuus wozna menthida gizayssi xaafettidi dizayssa issan bessettes

Aazi be ashe dazina giikko korontey gaanezi bollan iitidayssa issi addey bollan kezi dillo athi sheddishin issi nozikka pude iza lanqe kezees

Tani xeellashe dizayssi aaze yeggizayssa gidikko hayssan dumma dumma miishati issi bolla doorettidi issikipile giddon booththa miishan dizayssa qoncesees

Aazibe ashshe dazina gizayssa gidikko koronte shuboti bollara poole zara qachettidi aadhdhidi bizayssa lanqera gede baggen qasse asati eqqidayssa tani xeellays

Aazi be ashe dazina giikko issi gede baggey ka keeththe ha baggey ka keeththe gidida bessani issi adde dayssi uttidinne komputere giddofe izi aaza qom'o be ishe dees.

Tani xeelli shediza hayssi issi kifilekko hayssi issi kifilezikka booththa miishan oothettidayssanne asi izan bayndayssa beyashe days

hayssan ay bessise gizayssa gidikko kataman dhoqa katama giddon diza katha keeththekko katha keeththezikka keehippe uttiza bessazinne xaraphezi keehippe lo7izayssa gididayssa beyays

tani xeellizayssi issi kaatha tkeeththey ikarera nam7u asati pudde tamare nay shanta bayidi izi dizayssa bessiza misilekko

issi naa daysi ha baggara ichachu baunde bira oyqqidinne gede simmidi issi ichachu tammu biraza gede issi addes immishe dizayssa bessees

Tani xeellizayssi aaze giikko afiziniya aminin gizayssi xaafeti didizayssa lanqera issi addey eqqidinne be kushe bolla malatees.

hayssan tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko awaashe banke gizayssi xaafettidi dizayssa hayssa awaashe banketa keeththa aawati xaafidayssa beyays

issi macasiya izi aaza qommo cannaqetada qasse hintes kushey aciride woykko kushey hati ekkide giidi diza xuufe be bolla xaafisada uthadusko

tani xeellishe dizayssi hayssan izi aaza qommoy eexishe oge bolla din asati qasseka tobban haatte izan pisttishe dizayssa hayssi taas qonccisideskko.

Hayssan tani xeellizayssi macanaytakko macanaytikka bollara galal'o medho may'dayti issife heedzdzati issi addera giidi izati ginidi uttidayssa bessees.

Aazi beyazi nagizayssa gidikko dumma dumma asati shiiqidinne oge bolla eqqin poolise daysiy issi aawozas waraqaata immishin waraqaataza oyqqide eqqida.

Tani bayashe dizayssi aaze giikko hayssa oge goyiza qoodhe pazo adussa kawamezakko hayssi kaamezi si maashinezi oges dumma dumma miishes go7ees.

Hayssan tani xeellishin keehippe lo'iza ogera keexettidi ke'ida gita keeththey dishin gita keeththey gaaththan gede koronte shuboti gelidi uttidayssa tani xeellashe daysko.

Tani be7ashe dizayssi cililo medho kumetha may7o may7ida poolisetakko hayti poolisitikka salpera haa simmidi yishe deettesko.

bolla wothaye tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko gita keeththekko hayssa gita keeththezi qasse tani xeellishin tamare nayti iza nababiza keetheko.

tani xeellashe dizay aaze giikko hayssi gita kawo hinxazakko hayssi mangiste hinxa geetettidi xeesettizayssanne iza karezi lo7izayssako

tani xeellizayssi aaze giikko asati issi keeththey keexxettizayssa lanqen woykko iza giddon yiidi eqqidinne issay issa ayfeso xeellishe dees

tani xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa giddon daro qommo oydetinne ha7i wode oydeti dizayssa be ashshe dayskko

issi caalidaynne woykko cimmida aawa dayssi yiidinne wula doyishe dishin pooliseti qasseka yiidi iza lanqera eqqidayssa beyays

Issi lo'iza katamayo be ashe dayss hanno lo'iza katamayakka keehippe lo7izayssakko hayssi katamazikka hara dere du'ase hinteni kare dere giidi qopponta mala kare deretho gizay ayssi arba mincekko.

tani xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi kifile giddon issay issara xeeletishe dizayssa be ashe days

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko wolayta gutara giza keeththezakko hayssa wolayta gutaran diza keeththezi keehippe lo7izayssanne dumma dumma buqurati iza giddon dizayssa eroos

Tani xeellizayssi aaze giikko nam7u attuma asati issi biiro giddon uttidinne dumma dumma miishata komputere giddofe nababishe dizayssakko

tani xeellizayssi aaze giikko hayssan heedzdzu maca tanne nam'u attuma asati izi asa qomma waraqata masatizayssa nam'ati oyqqidi eqqin asati dizayssako

tani xeellizayssi issi xeetanne osppu tammanne usuppuna ushachcha baggara issi xeetanne ospu tammanne laapuna hadirsa baggara istidi aawozi be sinthaso wothides

tani xeelliza wode tamaridinne wursidi anjetetha gallassan mayetiza karetha may7oza may7di iza qoofezakka woththida asati waraqata oyqqidi nababishe deettes

tani xeelliza issi aaze giikko hayssan hayssa kaththa keeththe kifiletan woykko kilinike wossu taleta giddon ooththiza asata athoy gidayti diin issi addey izata sinthen gulbati diddes

Aazi be'ashe dazi naagizayssa gidikko issi lookere masatiza miishata be ashe days hayssi lookerezikka dumma dumma miishata be gaathen woththiza lookerekko.

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko addisabeba katamatastedadereza kifile gizayssi xaafetidiayssa payatetha keeththe gizayssi dizayssa beyays.

Issi paranji'a yoddara dishin paranji'ayeey sinthen issi addey dizayssanne izi be kushe bollan denthi di dizayssa hayssi qoncisees.

Hayssan tani be ishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi borceti ekkida addedayssi boththa shura be may7dayssi ha baggara uttin aratikka iza lanqera beettosona

gashe muuqo nayo yelettidaro buro yelettidaro issi aayya oykkada idimmada miicada ufayettada xeellashe dawusiko

amiini yesus geenana hayssi aazi be issi sheddizeygizayssa gidikko hayssa dhale kifilen issi macasiya bayza shedizayssanne issi addey eqqidi izi sinthen dizayssakko

aaze tani be'ashe dizay giikko kareo dereppe yida paaranjatakko wutulu ay lo'o lo'izaakkonne izeti be hu7eza duge qoli gididinne booththa benatho giza may7oza mayi gididinne

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko maca naytike hippe lo7izayti modho modhoti shiiqidinne daro miishata besos shammidi izati yishe dizayssakko

mitha garseni dumma dumma maatatanne guzgaze geetettizayta hiixidinne issi naya sa markawora qaata oyqqida bessa shedizayssa tani beayskko

Tani xeellizayssi aaze giikko issi macasiya maskebe duunan tuccada qasseka be sinthen komputere wothadanne iza giddofe izi aaziya qommo nababashe dawus.

Hayssan issi gibbe wulay beettishe dizayssa tani beyays hayssa wulaza bollaka amarethora dejasmajoch balchawusu ta leggizayssi xaafettidi dees.

issi aayo daara kamon giza silke oyqqadanne issi ciishsha masatiza mithay lanqera eqqada iza duuna achchaza mule doyada eqqidayssa beyays

Tani be7ashenne xeellashe dizay aaze giikko issi aawa dayssi yiidinne izi aaza qommo maashine oykki eqqin iza lanqerakka addenay eqqidi dizayssa be7ays.

hayssan tani xeellizayssi katamatho hizgida bessa dumma dumma lo7iza keeththeti keexettidinne dizayssanne iza geedora gede shaaray beettizayssakko

Hayssankani xeellizayssi issi addena hu7oy kanche beettes qasseka izi diza bessazi awash banke giddon izi dizayssa qoncisidi bessees

aazi be ashe dazina giikko asati oge bolla shiiqidinne daro asati shiiqidi izi7aaza miishe yela xafeti didin iza pudda shimmidi muleytikka nababishe deettesko

aazi be ashe dazina giikko tamarotamaro ha7ikka tamaro gizayssi tamaroy kuratekko geetettiza mala qoppidi izeti xaafidi tamare keeththe bolla wothidayssa

tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko issi soho giddon daro qommo dhaletinne dumma dumma miisheti dishayssa hayssan tani beyayshe days

Tani xeellashe dizayssi gita pooqekko hayssi pooqezikka xeellishin keehippe pude salo bidayssanne hayssi xeellishin keehippe lo7izayssa beyashedays.

Hayssan tani be ishin issi addey hokkidinne bomba gaatha giddon geli eqqidi be kushe meeceti she dizayssanne issi harazi qasse guyera eqqidi dizayssa be ashe days

Tani xeellashe dizayn dhaaze gizayssa gidikko keeththey hayssan keexxetti dishin bollara qorqoroza carkone aazey denthidi dhaysidayssa hayssi qoncisees

Tani xeellizayssi ogey dees ha ogezikka iitin ogezi boro boretidi iitin iza geedo haray oosettanas giigettishe dizayssa beyays.

tani xeella shedizay aaze gizayssa gidikko hayssi tani beyizayssi arba mincekko bessaze arba mince hayssa kawo addarashe woykko betemengiste geetettizayssa jerbara dizayssakko

hayssan tani xeella shedizayssi attuma asati issife shiiqidinne oge bolla laaletidi izeti issi matarays gidi eqqidayssa hayssan taas bessi shedeskko

Hayssi tani be'ashe dizayssi kilo milikitekko woykko kilo malatakko kiloza bolla lawu pirmisin in itophiya gizayssi xaafettidi dizayssa be'ays

hayssan tani be ashe dizay aaze giikko keehippe lo7iza booththa medho qalamenti yettida lo7iza keeththekko hanno keeththe hiss guye baggarakka shuboti aadhdhidi bidayssi beettees

Hayssan tani beyizayssi aaze giikko asati shiiqidinne issi bessan eqqidayssakko ha asatinne tani xeellishin ay ooththizo giikko xara7e bolla diza xuufe nababettes

Aazi tani be ashe dazi na gizayssa gidikko nam7u asatakko ha nam7u asatikka waraqata ba sinthen wothidinne iza izati xeellishe dizayssakko

hayssan tani xeella she dizayssi issi aawa dayssakko ha issi aawozi gita gita woykko wogga pirde keeththaso dizayssa qoncisidi besse xuufezi

Tani xeella shediza issi hayssan mootanchaynne mootetidayti shiiqidi issi higge keexan izeti bees gidiza oysha oysheti shedishin issi polisi akka hani baggara eqqadus.

Hayssan tilo tammarar pirti hassexaaxi gizayssi amarethora xaafetti didin iza bolla ase masatiza shangulitaya eqqada iza dizayssa qoncisees.

hayssan tani be ashe dizayssi issi kifilekko issi kifileza giddon xaraphetinne oydeti deishin asi gede wula bolla uttidayssa be ashe daysko

Hayssan tani xeellashe dizayssi aazey giikko issi addey ha baggara eqqidi wara qaatappe nabbabishin gede baggara eqqida addezi be kushe bolla denthidi dees.

Hayssan tani xeellizayssi issi addedayssi eqqidinne mayke be duunaso shiishshidi woththidi izi paraqatappe nababishe dizayssa beyays.

Hayssan tani xeelliza issi hayssan qassikka wursettaa gallasan tamaridi wursida asati ba boncho mayoza maydi diza assa be'asikko.

Hayssanani xeellizayssi aaziye gizayssa gidikko tamaridi wursida asati shiiqidinne hayssan tani be ishin higge tamareti tamari wursidinne wursetha bolla qaala caaqo gelshe dizayssakko.

hayssan tani xeelishin issi poolisey pude simmidi pude zaaridi xeellishe dizayssanne apoolisezi be kushen diza qalabatiyo oyqqidi izi dizayssa hayssi qoncise

aaze tani xeellizay giikko hare bolla uttula woykko maatata caani diiyishe issi baggazi kundin asati giigissishe dizayssakko

Tani xeellashe dizayssi aaze giikko hayssan daro qushashati qolettidi dizayssanne qoshashata lanqera kaamey dizayssa qoncisidi bessees.

Tani xeelizayssi aazee giikko issi kaame daara ze7o medo qaome medho oykkida kaamiya daro buura ehada wora giddon qolashe dawusiko

hayssan tani be'izay aaze gizayssa gidikko asati issi ayssuze giza kaamey bolla dumma dumma miisha katha ayfeta caanishe dizayssa be'ays

hayssan tani beyizay buurati shiiqidi qolettida bessafe gashe nayti buurata giddafe go7iza miishey koydi koydi ekkishe dizayssa tani be,ays

Hayssa aysuuze gdagiza kaamiya gede simmada iza eqqin izi bolla dumma dumma miisheta izati caanishe dizayssa hayssan taas qoncisees.

hayssan tani beya sheddizayssi asati oge bollape ebolla ehidi maata bayzi sheddizayssanne hayssi bayzettizayssa beyays

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko hayssa buuratinne dumma dumma koshshon tamishiyeti laalettiza bessan kaame yiidi eqqidi dizayssakko

Hayssan tani xeelli shin oge bollafe dumma dumma pitotanne dumma dumma anqashata issifetethan asati kezidi dhayssishe deeththees.

aybe azina giikko oge bollan shiiqidinne asati buurata pittishenne iitata denthi shedizayssa sa misilezi taas qoncisides guussakko

Tani xeella sheddizayssi oge bolla daro poolisetinne dumma dumma asati shiiqidinne anqashatanne buurata denthi shedizayssa beyashe days

tani xeellashe dizayssi aazey giikko shuchatara kurcu kurcu giidi ekkida bessan asati shiiqidinne iita pitotanne dumma dumma qoshasha ta denxi shedizayssakko oo

Attasaaa aazey hayssantani beyizay gizayssa gidikko kaame bolla dumma dumma miishata izeti caanishe dizayssanne qasseka iza bolla eqqidi asati dizayssakko,

Hayssan tani beyizayssi issi kaame daara bashe oge bolla eqqin asati shiiqidinne hakamey bolla kezanassi neegiigettishe dizayssa tani be ashe days.

Tani xeella she dizay aaze heggikko asati kezidi be katama giddofe be shooro giddofe be heera giddofe iita pitota pittidi dhayssizayssakko.

hayssan tani be'ishe dizayssi aaze giikko payda digitale matawu qa oonasse oone go7ettanay gashe naytappe biidi yumberesitin diza tamareta gathokko go7ettanay giidi gees

Aze tani xeellashe dizay giikko payda digitale matawuqa mazagabetite gizayssi dizayssanne qasseka iza bolla diza xaafettizayssa beyaysa

aaze tani be ashe dizay giikko nashonal aydibiraawi metawuqi a gizayssi dizayssanne payda kese moonu giidi xaafe tididizayssa be ashe days

Aze tani xelizay giiko payiday gashetethan woyiko guthatethan azase gidi oyisha milikite oyisha malatayi dizayisa be'ays

Hanno naya tani be ishin gashshe naya keehipe lo7uwus xoossi giikkoka tani koyro izi mala naa yelana gaada amottashe days hanna naya tani beyishin tana keehipe lo7adus.

hayssantani xeellizayssi paydan beti girina giidinne tigiretho qaalan payda giigisoy dandayettes gizayssi xaafetidi dizayssa issi addey eqqidi deeskko

Hayssan dijitale matawuqa hinte sirke giddon demmi tee woykko saa ha'i wode yida dijitale matawuqaza inte sirke giddon gelani beyanan dandayeta geesko

tani be'ashe dizayssi kare dereppe yida nam7u asati duge baggara din haratikka izetara shiiqidi uttidayssanne hayssa keeththezi keehippe lo7izayssa qoncisi bessees

hayssan tani xeelizayssi aaze giikko uuthukko uuththati madadara tokketiri dolishe dizayssa be ashe days

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko nam7u asatakko nam7u asatikka kare dereppe yida kaworanne nu dere tophiya kawozara giidi uttida

Gammo dunkuza shura be may'ida adde dayssi uttin hayssa kase addesi be duuna bolla hayssa wothidi dizayssa ta nefe ashe days

hayssan tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe daro asati shiiqidinne hayssa bessazan ha simmidi izeti yiishe dizayssa be'ashe dayis.

tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati issi kifile giddon shiiqidinne macatinne addeti issi lanqera eqqidi dizayssa beyays

tani xeellashe dizay aazey giikko hayssa be xiginna dooranas asati qashora woththida giste iza bolla diza gita miisha beyashe days

Tani xeellizayssi aaze giikko maca naytakko maca nayti issifetethan kezidi gita janxila oyqqi didin qasse pude baggara attuma naytikka beettoson.

tani xeellashe dizayssi hayssa tophiya kuushsha ka wo abi ayme deranne issi macasi booththu dizaara iza lanqen eqqin haratikka shiiqidi eqqidayssakko

tani xeellizayssi aaze giikko hayssan shiiqidi diza attuma asatakko attuma asatinne maca asati walakketidi issi biiro giddon gelidi uttidayssakko

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko dumma dumma bessan issi asati shiiqidinne daro asati shiiqi eqqidayssa hayssa misileza bolla tani xeella she days

issi addezi be macheyra hizgidi yiidinne oge bolla eqqidi din si poolise dayssi iza sinthen zizzi giidi eqqidi dizayssa qoncisees

Tani xeelli sheddizayssi aazey giikko asati gaammo dunguza may7ida asati haara simmi diddin pooliseti izata kushappe maata ekki sheddizayssakko

tani beyizayssi poolisetakko ha pooliseti heedzdzu cugan duge simmidi salpetidi deettes issi addey qasseka izata mara7izayssi pude beesnate

dita abba lanqeni asati gede qo dandaroti shiiqidinne issife shirqi giidi izeti eqqidayssa be ashe daysiko

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko motorenati issife shiiqidinne ogera ha simmidi yishe dizayssa hayssan tani akeekashenne xeellashe dizayssakko

Hayssan federaale poolise ta armay woykko hayssa izetas hashe bolla uttiza miishadaara hayssa iskirineza kumada uttidayssa be ashe days tan e be ashe days.

tani xeellashe dizayssi poolisetakko hayti poolisetikka muleyti sintsera dizayti tophiya bayndira be bolla qachidi eqqidi dizati dizayssa be ashe dayssikko

hayssa abiay medeynne qasseka iza guyera tophiya bayndiray dishin hokkidi be qofa asatas yootanas be xaafida xuufe nababishe dees

hayssan qorqoroy dees heedzdzu macasati doosona issi attuma naay beettes mithi izetappe guye baggara beettes

Tani aazi be7azina gizayssa gidikko gita kaameko gita kaameza bolla muuzykka caanettidi dizayssanne asati iza sinthen eqqidi dizayssa be7ays.

hayssan tani xeellashe dizay aaza giikko maxaafatakko maxaafati hayssan shiiqidi asati maxaafata oykkidi dizayssa tani hayssan be ashe day nam7u asata

Tani xeella sheedizayssi tophiya yssa koronte haylley waanidinne si issappe laalettizayssa gidikko izikka tammanne heedzdzu shiwu meggawapte gichchana dandayees gizayssa.

Aazey tani beyizay giikko issi kifile giddon daro asati shiiqidi uttin izata sinthen salo medho festale woykko wodhdhidayssi xaraphey dees.

tani xeellashe dizayssi issi addedayssi hu7iy bo7ati ekkizayssi shiiqidinne daro mayketi iza duunaso shiishi wothin haasayishe izi dizayssa be ashshi days

hayssan qasse nam'u macanayti lo'izayti aypesora dinbilaleti dishin issi aaway qassi hayssi loontayssi aypesora cumurka gididayssi uttidi xeellishe dees

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko daro asati shiiqidinne issi bessa uttin izeta sinthen kathay aadhdhi didiin kathaza mishe deettes.

Tani xeellashe dizayssi issi aawadayssi zayteranne dhiillera histidinne issi aayadaaris immishe dizayssanne hayssi tani qoppishin dahata maadizayssa bessees.

Hayssan tani xeellizayssi dumma dumma asati dumma dumma medho may'o maydinne qasse gaammo dunguza sharbeza be qoodhe bollara yeggidi ha simmidi eqqidosona.

Issi modhdho aawa dayssi arssatidi ekkida aawa dayssi uttidinne ba kushe garddi wotidayssi hayssa misilezi taasi qonccisidi beesees.

Ero hayssan tani tselashe dizay aaze gizasa gidikko heezzu asatakko heezzu asatasappe issi aawozi cimmidi puulumida aawakko.

tani xeellizayssi aazaye giikko oge bollara kawo oosanchati dhoqa keeththa giddon ooththizayti oge bollara toora amuttidi yishe dizayssa tani beyays

hayssan tani xeellashe dizay tiqili melaktey gizayssi tiqile melaektey woykko tiqiley hintes dees gizayssi xaafetti didizayssa issi addey oyqi eqqides

tani xeellizayssi aaze giikko phiya ositiyo poste gizayssakko hayssi qasseka issi macasiyakka iza giddon uttada miicashe dizaarekko

tani xeellashe dizayssi issi kifile giddon gita gita tamarida asati shiiqidi diidi iza bolla itiyoposte gizayssi xaafeti yedizayssa nababishe deetisi

Tani xelashe dizay aaze gizayssa gidikko bajajo giza kaameti shiiqidi din ha bajajeta karen asati shiiqidi eqqidayssa xeelashe dayskko.

hayssan aazi be ashe dazi nagizayssa gidikko kaametin woykko heedzdzuto kaame bahasho geetettizara ha simmada nam7u baggazarakka yashe dawes

aaze tani be ashshe diza giggizayssa gidikko hare gaare daaro beyays hare gaarey asi laaggididishin guye baggara bazhazhokka laagettada dizaaro beyays

tani xeellizayssi aaze yeggizayssa gidikko hayssa gita gita kaametakko issa gita kaameza sinthen qasse asati dizayssanne dumma dumma miishati dizayssakko

hayssan tani be ashe dizay teelen ooththiza naytakko teelen ooththiza nayti sekira uttin din itiyo telekoome gizayssi hayssan dizayssa beyays

Kuwaase kaasanchati issi medho laylo maydinne shurabe maydi izeti kaa7ishedizayssa isantaske hippe qoncisi deessa si7ilesi.

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko paragaarekko paragaarezi qasseka ha izati daro asati paragaareza bolla uttidi gishe dizayssakko.

Goda mersi apponas hayssan tani beyizay aaze gizayssa gidikko giya giddon dumma dumma miishata bayziza aypaypeta bayziza asata beyaysko

tani xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko issi bessan yela gati shiiqidinne uttidi dizayssanne ha baggara dizaytikka qasseka uttidayssa beyays

hayssan tani xeellizayssi gaden daro maca nayti uttidi oyde bollan qasse issi macaniya henira ha yaada eqqada dawus

bazhazheti issisora shiiqidi ha simmidi diin qasseka bazhazey giddon asi gelana giidi iza karen diidiidi eqqidi dizayssa qoncisidi bessees

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko he baggaranne ha baggara giidi daro asati uttidi kibbera kibbera izeti utti dizayssa bessishe dees

Hayssan tani beyizaynne xeellizay aaze yegizayssa gidikko booththa kumeththa may'o may'da asati taksigiza gashe makinay giddon gelishe izati dizayssa beyays

hayssan taas beettishe dizay aaze gizayssa gidikko issi mitha garsan daro asati shiiqidi gede simmidi uttidi dizayssa be'ashe days gussakko

tani be ashshe dizay aaze giikko heni baggarakka hani baggara gidin kaameti yishe dizayssa hayssa misilezi zaari zaari tana bessishe dees guussukko

Tani be ashe dizay aaze giikko daro kaameti dishin ha daro kaameta lanqera qasse be baana bessa baanas giigettiza asatakko.

Tani xeella sheddizayssi kuwaase kaasanchatakku kuwaase kaasanchati issife shiiqidinne kaa7isheddizayssanne goodettishe dizayssa bessees

Ttani be ishe dizayssi hayssa tamareso giddon tani be ishi layberari masatiza bessan asati shiiqidi issifetetha naba bishe dizayssa xeellays.

hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko issi cililidi ekkiza mithay garseni daro yelaga nayti shiiqidi eqqidi dizayssa tani xeellays

tani xeellizay aaze gizayssa gidikko nam7u maca naytakko nam7u maca naytikka issi bessan yiidi uttidinne miicishe izeti dizayssa be ashshe days

Hayssan tani xeella sheddizay aaze giikko issi mithay garsen daro nayti shiiqidinne kohaaseka ishe dizayssa issa misilezi taas qoncisees

hayssan tani xeellizaysi aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne sinthara tamare nayti uttin guyera qass eqqidi dizay ta xeellashe daysiko

tani xeellizayssi aasse gizayssa gidikko nam7u attuma naytakko nam7u attuma naytappekka issi nuzi keehippe zoyidi ekkees izikka lo7ees

tani xeellashe dizay aaze giikko issi mi shiroyokko issi mi shireyakka qasse uttadanne gaabe mala may7ada puttosu qashe daysiko

tani xeelizayssi aazey hayssan gizayssa gidikko woray oshachcha bagganne adirsa baggan dizayssa giddon keeththey dizayssa be ashe days

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko maca naytinne attuma nayti shiiqidinne issi dembazan izati eqqidayssanne darozi qas uttidayssakko

tani xeellashe dizay aaze giikko mitha giddon shiiqidinne gashshe naytara hizgida asati shiiqidi izi aaza qommo bolla yeggidi xeellishe deettes

Tani xeellishin aaze beettizay giikko heedzdzu attuma nayti uttidizayssanne guyera qasse macatara attuma naytara eqqi didizayssi qoncen beettesko.

Aaze tani be ashe dizayssi giikko asati shiiqidinne issi eqqi diza shuchcha lanqera shiiqidinne nam'u macara heedzdzu addara ha simmidi izati eqqidayssa be aysko

aazi be azina gizayssa gidikko asati shiiqidinne bolla meecetishe dizayssakko asati shiiqidi bolla meecetizayssanne dumma dumma asati dizayssa

hayssan aazi be'azina gizayssa gidikko shuchchako gita gita shuchchati dishin shuchchaza garsera qasse shuchchaza lanqera bitha giza mitheha dola shedizayssa tani be'ashe daysko

Tani xeellashe dizayssi tamare nayti gashe nayti zilla woykko cililo medho yuuniforme maydinne izeti eqqidayssakko.

tani be'ishe dizayssi aaze gizayssa gidikko gashshe naytakko gashshe nayti shiiqidinne issisora pude xeellishe dishin issi macasiya duge simmada izetas haasa'ashe dawus

tani hayssa bessan xeellizayssi aaze giikko asati shiiqidi salpetidi issi bessan dizayssa tani be ashe days hayssa asati izi aaza mizgebay din salpetidayssa qoppadis

hayssan tani xeellizayssi asati guyenne sinxemaaran sallapetidi dizayssa tana hayssa misilezi keehidi qoncisidi bessees guussikko

Aazi tani xeellashe dazi naa gikko paydaza mazagabettanas nayti iyiidinne dizayssanne isi macasiya izata mazagabizayssa beyays

Tani xeella sheddizayssi hayssan hokkidinne waraqata bolla xaafi sheddiza nam7u attuma nayti issi medho may7o maydidizayssa issan tani beyadis.

hayssan tani xeella shedizay aaze gizayssa gidikko hayssan asati shiiqidinne issi bessan eqqidi dizayssaassan tani beya she dizayssa qoncisees

Hayssantani xeellashenne be ashshe dizay aaze egizayssa gidikko maca nayti uttidinne issi bessan dizayssanne issi naya qasse waraqayata bolla xaafashe dizayssakko.

ayssan asati be kipile kipilo oykkidinne be kushshen ayssa komputere giza mashineza oykkidinne izeti uttidi iza giddofe xanna ishe dizayssa qonciseesko

Hayssan tani beyizayssi aaze giikko issi addadayssi hayssan wora qaata hokkidi xeellishe dishin issi cima aawodayssi iza lanqera uttidi dizayssakko.

Tani xeellashe dizayssi wora giddon asati shiiqidi mithatara dizayssa garsen uttidinne dizayssanne issi addey hokkidi xaafishe dizayssakko.

tani beyashe dizayssi kuwaase kaasa denba giddoni asati shiiqidinne kuwaaseza tamare nayti woykko isporteynna nayti kaa7ishe dizayssa hayssan qoncisees

tani xeelli shedizayssi issan issi denba giddon yelaga nayti shiiqidinne uttidinne sinthera diin aratikka guyera eqqidi dizayssa beyayskko

tani xeellizayssi aaze giikko gashshe naytakko gashe nayti issi lo'iza meeda giddon yiidinne kaa'ishenne woxxishe izeti dizayssa be'ashe days

Haysanan tani aazi be azina giikko issi kowaase kaasantha nay dishin hayssa naazas gashe wanca izetti immishe dizayssa be ashe day guussikko.

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaasanchatikka kuwaasey kaa7ettiza meedazan shiiqidinne ka7ishe izetti dizayssa bessees.

ha7i simmida hayssan aaze beettizayssi giikko issi addey sintheradin guyera kuwaase ka sanchati gulbatidi dizayssa xeellidayssa odide kuyishe doos

Hayssa agadhaamin tani yootashe dizay aazee giikko xoossa na yesusa yeeththa gallassay gakkida gish xoossa ammanonta asati xoossako simmite xoossa ammanite hayssi xoossa yeeththa gallas gakkishe dees xoossako simmite.

tani xeelizayssi isporte kaassanchatakko isporte ooththiza asati oge bolla be qushezanne be tooza dharcidi izatti eqqidayssa tani xeellaysko

Tani xeella sheddizay kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaasanchati issi kaassa dembazan dizayssanne izetikka xeellishin lo'izayssa beyays

taani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko kuwaase kaassa meedakko kuwaase kaasaza dembba giddoni issi mesmeere bolla naagiza addey izi aaza miishshi bolla denttidi des

hayssa tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko isporteynnata woykko kuwaase kaasanchatara gididinne shiiqidi izati eqqidi dizayssa be'ays

tani be7ashshe dizayssi issi meeda giddon kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaassanchatikka heedzdza toosora masatettes hu7esora xeellishin nam7a masatetes

tani xeellizayssi aaze giikko kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaasanchati kaa7ishe issife shiiqidi qasseka woyaya7itishe woykko zoreti shedizayssakko

aazi be7asshedazina giikko dawutaretakko ayti dawutareti qasseka asa nayti tamare izan tamariza nayti bees koshshiza miishata xaafizayssakko inte eriza mala

Tani xeelshe dizay azze gizyassa gidikko keehippe dumma dumma medhora diza qalamer diza miishati issi bessan shiiqidi dizayssa hayssi taas qonccisidi bessees.

ta haasayishin haasayishin alethi gididesse shin aso i7abira mannes gaada haasayashe days hayssi izi aaza qommo gidinka eritenna manka shuka masatizayssi dizayssa be ashe days

ero hayssan qasse hara qofara simmida hayssi aazi bessize gizayssa gidikko biloonekko biloonezi hayssi kaame biloone masatizayssa beyays hara qofan simmidi gahettana

tani xeellizayssi aaze giikko hanno waraqatara waraqaatara issi bolla oythethiza maashine daaro be ashe daysiko

Aazii be azina giikko issi macaseyra issi addezarays gidi soo giddon issife uttidi izati telebishine beyishe dizayssa qoncisees.

anno guuthu gebena geetettiza diithaya hayssa misile bolla dizayssa tani beyays hanno diitho gaxxarerakka gammo asati diixidi go7ettosona

aaze tani xeellashe dizay giikko daro hareti shiiqidinne be caana caani ekkidi gede mule simmidi izati bishe dizayssa qoncisees

Tani wochashe hayssan dizyassi aaze giikko issi tiraafike daara ogen eqqin izi guyera ogen issi adde na dayssi kaallidi yishe dayssa be7ays

Hayssantani xeellizayssi keehippe dalga gidida ogekko hayssa keehippe dalga gidida ogeza giddon pude baggara daro mashinati eqqidayssa xeelladis

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko oge bollan issi motoreynnay motoroy lanqe eqqidinne motorey ducaso oykkidi xeellishe dizayssa qoncisees

abba giddon asati gita markabera caanettidi bishe dishini izetas pude baggara issa qoodhe pazi ekkida woy aduqqi ekkida kafoti deettes.

tani aaizi xeella she dazina giikko wogolo bolla issina dayssi bishe dizayssakko wogoloza bollakka bishe deesko marabezakka yeggishe deesko

hayssan aazi be ashe dazina gizayssa gidikko issi poolisaya oge bolla tirapikiya eqqada dishin guye baggara issi addey izo kaallidi yishe dizayssa qoncisees

Hayssan tani aazi xeellashe dazina gikko kaametakko kaametappe guye baggara qasseka asatikka beettosona keeththeykka beettees.

hayssan tani be'ashshe dizay aaze gizayssa gidikko motore laggidi biza nam'u asati isi keethe karera aadhdhidi bishe dizayssa bessees

Hayssan buurati ehidi ehidi asi qolizayssa lanqen daro asati shiiqidinne buurazappe dumma dumma miisheta koysh yeddizayssa qoncisees.

Hayssan aazi be7azi naggizayssa gidikko biskilite laggidinne gide simmidi issife biza asatakko a asatikka guyenne sinthe maaran bishe dizayssa beyays

Hayssan aazi xeellashe dazina giikko gaashe uttulata hare gare bolla caanin issi naa dayssi izi bolla kezidi uttidi dizayssa be'askko.

tani xeellizayssi gita gita asati shiiqidinne modho asati issi bessan eqqidayssakko hayti izi aazi qofa haasayizakkokka erikke shiiqidi eqqidi deettes

Tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko transporte ministire gizayssi hayssa nuni kaame tara aykko tara issi miishafe issi bessafe hara eabizayssa yoote.

Hayssan tani aazi xeella she dazina giikko issi doomma aayo daara ba wulchereza bolla uttadanne ha guye xeellada achcheza mi cashe iza diza issi qoncekko.

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko gashe naytarays gidinne asati shiiqidi lo7izayti shiiqi eqqidayssa tani xeellashe daysko

tani xeellashe dizay aaze giikko issi gita keeththey dees gita keeththeza garsera duge simmidi gashshe nayti wodhishe dizayssa hayssan qoncisees

tani xeellizayssi aaze giikko issi xaraphe bolla heezhzhu asati hani shiiqidinne issay issara haasayettishenne issay issa ayfe be ishe dizayssa xeellaysko tanii.

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko gita pooqe keeththenne hayssa pooqe keeththezappe ha baggara diza shuchcha ogekko tani xeellashe dizayssi hayssan

hayssan tani xeellashe dizayssi uddupu tammu kushe gizayssi soldawuti gizayssi xaafetti diddizayssa be'ashe dayssikko iza matarakka pooqey dees

Tani xeella she dizay aaze gizayssa gidikko keehippe lo'iza eqqida saaxinekko hayssa eqqida saaxineza giddon dumma dumma daro miishata asi wothanas dandayees.

Aazi be azina gizayssa gidikko kataman diza gita gita keethetheta be ashe days hayssi tani xeellishin kare dere woykko kare heeran dizayssa qoncisidayssakko.

tani hayssan xeellizay aaze giikko ginbe keeththey woykko shuchchan keexxettiza keeththey buro doometha bolla dizayssanne izi keexxettishe dizayssa be ashe days

Tani xeellizayssi aaze giikko keeththey keexetti shedizayssanne izagarsen qasseka keeththaza keexxiza asati shiiqi didizayssa ayssi taas qoncisees.

Tani xeella she dizay aaze gizayssa gidikko keehippe kahas lo'iza ogekko hayssi ogezi asparoteshin izan ichiza salenna mala masatidi lo'ishe dees

Hayssan ingilizethora xaafettiday dees hoomi iswariyusi yuur childiden gizayssi xaafetti didin hayssi kifilezi keehippe lo'ishe dizayssa tani beyays.

Tani xelizaysi aze gizaysa gidiko issi gitta ketheko haysi kethazi buro kexetishe dizaysane daro mishiy izan buro kumonta dizayssi qoncidi betes

Aazibe azina gizayssa gidikko asati issi kifile giddon shiiqidinne henira ha simmidi eqqidi izati dizayssa qoncisidi besseesko.

hayssan tani xeellashe dizay aze giikko issi karetha addedayssi be ayfe bolla manaxire mayidi issi medho mayo may7ldinne ha simmidi eqqidi dees

Hayssan tani xeellizayssi issi gashe naadara be mantha biradheza pude denthada iza ha xeella shedizayssa tani xeellashe days

Hayssan tani be7ishe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne issi biiro giddon dizayssanne ha birooza giddon diza asati hikkidi xanna7izayssa be7ays.

ha addazo lephistada xeellikkii ase hayssa istidi xeeloy gormetetho maanatho giidi ba bisees hayssa qannasada woykko shaakada xeella haakko

Tani xeellizayssi issi addedayssakko ha addezikka garsera karetha shurabe may7des bollarakka qasse booththa koote maydeskko qasse godeyayssi..

aazi be'ashe dazina giikko pooqekko hayssi pooqeza karen qasse dumma dumma abey ba masatiza mithati dizayssanne lo7iza maatati dizayssakko

Tani aazi be ashe diza ina gizayssa gidikko astamariya henibaggen baada uttin tamare naytikka uttidi izippe tamarishe deettes

tani be'ashe dizayssi aaze giikko issi gede simmidi lo'iza ogera keexettida keeththey ekko ha keeththey karenka booththa may7o may7ida addey eqqidi dizayssa beyays

Tani xeellizay aaze giikko issi addekko adde nazikka woykko attuma naazi ha simmidinne hessa iskirineza xeellishe dizayssakko.

Azi be azi naagizayssa gidikko tamare nayti issi kipile giddoni shiiqidinne uttidi xaafizaytikka utti siyizaytikka dizayssa be ashe daysko tanii.

Hayssan tani xeellizayssi asati woykko tamare nayti issi laybereri giddon shiiqidinne nababishe izetin dizayssa hayssi misilezi qoncisesko.

Hayssan tani xeellishin tamarerso asati shiiqidinne hayssa gude aawa dayssa biranunekka geetettiza zar7a qanthe zaraizgidi shiiqidi izati eqqidayssa beyashidays.

Tani xeelliza issi hayssan issi aawa cima dayssakko ha aawazas ayfezikka kezidi baana gees manaxire garsara izi xeellishin manaxirezappe aadhdhidi kezi biishe dees.

Haysan ta I xeelizay aze gikon asati issí give gidon gelishe ne salfera issay issa guye sintha maata dizaysa tani xeeladisko

Tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi ooratha oge dizayssa issi maashinezi medhishe dizayssa tani be7ays pude baggarakka asati eqqida.

Hayssan daro asati shiiqidinne oge bolla dumma dumma miishati ooththettishe woykko ogezi hayssan oosettishe dizayssa bolla shiiqidi izeti ooththishe dizayssa tani be ashe dayskko

tani xeellizayssi aaze giikko gita kaamekko issa gita kaamezikka mashinezi oge giigissishenne oge bollafe iitata buurata denthishe dizayssa tani beyaysikko

hani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan oge bolla kaameti bishe dizayssanne duge baggarakka pude baggara keeththe dizayssakko.

hayssan tani xeella shedizayssi hayssa gade goyiza maashinezi dishin ha maashineza sinthe baggara oyddu asati aadhdhidi eqqidayssa xeellays

Tani xeellizayssi aaze giikko issi baggara ogezi polidi dizayssanne qasse issi baggara maashinezi ooththishe diza ogezi keehippe cililidi dizayssa qoncisees

Tani be izayssi aaze gizayssa gidikko aspalte be ashe days aspaltezikka lanqera boro borotidayssanne iitidayssa be ashe days.

dalga ogey dishin dalga ogezara qasse gita maashiney ogeza kumidinne ha simmidi yishe dizayssa tani hayssa misileza bolla xeella shedays guussikko

Hayssay kaamey oge kessishe dizayssanne hayssi ogezi qas wora giddora efiza oge gididayssa beays kaamezikka oge keseesee oge kessees.

Taas beettizay aazee giikko hayssan ooratha oge kaamey yiidinne medhishe dizayssakko asati be kathayka mule kaamezi buudhidi ekki dhayssin azzanishe deettes.

Tani xeelliza mala gidikko hayssan oge bolla nam7u kaamey dizayssa iza lanqera qase haate shoorey dizayssa be ashe days.

aazi xeellazi na gizayssa gidikko katama gita katama hayssi tani be ishin kare deretho geesssa nu dere topphiya giddon haysse mala katamay bayndayssa tani eriza gish

hayssan qasseka gammon ayso aawa tara izigidinne shiiqidi issi bombay lanqen izati eqqidi dizayssa issi macasiyakka yarkane oykka eqqidayssa be ashe days

hayssa tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bessara gede simmidi uttidi dizayssakko

issi bombas giigida bomba tubu7adi bomba haaththes giigida gaanenne iza lanqera pude baggara asati dizayssa tani be ashe days

hayssan tani be' ashe dizayssi aaze giikko dumma dumma izi aaza qommo keeththey keexetti she dizayssa tani hayssan xeellashe days

Hayssan tani aazi be ashe dazina giikko bombay oorathi oosettizayssa lanqen shiiqidinne asati be kusheta mecetishe dizayssa qoncisees,

tani aazi xeellashe dazina gizayssa gidikko immaththati yiidi gakkini hayssa immaththati gibbe giddon gelana mala izi aza qommo wodoro mala izeti birshishe dizayssa

Haaththe tani be ashe days hayssa haaththezi qasseka awo haaththe gize giikko arba mince haaththe gees si arba mince haaththezikka uyonta dishin be ishen kalthizayssakko.

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bombay giddon be kushe mecetishe dizayssanne zo7o masatizayssa may7da.

hayssan tani xeellashe dizayssi issi aawa dayssi cimay aypesora borsi ekkidayssi hokkidinne bombappe haaththe aype mecetishe dees

Tani xeellashe dizay aaza ye gizayssa gidikko haaththeo haaththezi issi shoorera bishe dishayssanne gede baggara keshatho gidayssi ginbetidi dizayssa beyays.

Tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko bomba tubbo bolla woykko bomba gaane bolla hashshun saro yide taaggizayssi xaafetidi dizayssa be ashe days.